a shɛbitɛni ka paɣ' dogi ka bia maa kani paɣ' maa o be pɛlo o zabiri o lolimi ka so ʒɛ o nyɛŋa ka paɣ' maa ʒɛtiŋa ka gbabi bia maa ka paɣ' so gba o tuuni n lihiri bia maa ka zaŋ nuusuritɛ su o nuu

Baabirin shoop ka doo ʒɛ zuɣusaa ka pili zipili dozim ka kpa ninkpara ka gbubi din chɛri zuɣu maa ka do ninkurigu ʒi kuɣu zuɣu ka o zaŋ chinchini pilo ka chɛri o zuɣu kolikoli ka o yihiro ka do ninkurigu maa so jinjɛm sabinli